Kulabantu laba ababizwayo nxa kube le outbreak yomkhuhlane. Lababantu babuya begqoke okuthiwa yi protective clothing, abayabe begqoke konke okuvala umzimba wonke njalo kuyi mask, lama gloves lezicathulo zakhona.

Kulezinsuku odokotela sebehamba emakhaya. Behamba bethwele imithi yabo yonke kungaba, kungamaphilisi kungaba kuyimithi enathwayo, kungabe kuyimithi leyi ehlatshwayo ethiwa ngamajekiseni ukuze bayenceda abantu.

Ngesikhathi lesiyana ngo 2019 kube lohlupho lwe COVID. Kwasekuthengiswa ama mask amanengi njalo kwasekungumthetho ukuthi wonke umuntu nxa ehamba egqoke i-mask ukuze engatheleli kumbe engathathi lomkhuhlane.

Ngemuva kokuhlola umumo osendaweni yase Rwanda kutholakale ukuthi abantu baba lemikhuhlane eminengi imikhuhlane leyi ibangelwa ngamanzi lokungahlanzeki njalo bayakhuthazwa ukuthi besebenzise amanzi angela ngcekeza.

Laba abayenza ngokokuvimbela kumbe ukunaka imikhuhlane leyi ethelelwanayo bayande ukugqoka ama "musk" lokunye abakugqokayo okuvala ubuso njalo bagqoka lawa abawathi ngama "strubs".

Abantu bebanga ele Rwanda bayakhuthazwa ukuthi behlale behlanzekile begezekile njalo benatha amanzi angangcolanga ukuze bevimbele imkhuhlane esigcweleyo kulezinsuku.

Lapha kutshengiswa omama ababuye labantwababo abancane ukuthi bezohlatsgwa ukuze bangabanjwa yimikhuhlane ebamba abantwana abancane ngalezi insuku.

Abantu ababuya bezohlola indawo lapho okuyabe kulemikhuhlene le eyokuthi omunye umuntu engayibambela bagqoka izigqoko okuthiwa yi protected cloth lokhu kuyabavalela ukut bengabambi imikhuhlane

kulezinsuku kukhaya sokulohlupho kumbe yiku shota kwamakilinika kumbe yibunengi kakhulu babantu ngoba ungahamba esibhedlela kumbe e clinic uyafica kule line elikhulu elitshaya khonale

Kulequmbu labantu okuthiwa lona yiUNICEF. Iqembu leli linceda abantwana abangenelisiyo ukuthi beye ezikolo ngokuthi bebahambise ezikolweni.

Kulezinsuku amanzi ayinhlupho ezigabeni ezinengi njalonje abantu sebethwala nzima ukuhamba ezibhoraneni besiya kukha amanzi.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku balokubuthana emawofisini abo bahlale phansi ezitulweni zabo lasematafuleni abo babonisane ukuthi benganceda njani abantu ukuthi babe lempilakahle.

Imikhuhlane esitholakala kulezi insuku ibangelwa yikuthi abantu bayabe bengaphili kahle ,bengaziphathi kahle ngenxa yezinto ezihluphayo ezinjengamanzi lamagetsi.

Wonke umuntu uyakhuthazwa ukuthi abalolwazi ngemikhuhlane yengqondo lokuthi abantu bengazinakekela njani ukuthi bevimbe lomkhuhlane lokuthi abalayo bengathola ngani usizo lokuthi bencedakale.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi be athende esiwathi ngamaworkshop ukuze bebe lolwaz lwemikhuhlane wengqondo lezinto ezibangela imikhuhlane yonaleyo

Ungahamba esibhedlela usiya yelatshwa kulabantu abayabe behleli phambili oqala ukubabona. Labo bantu bathatha ama personal details akho okuyikho khona kulibizo lakho, inamba zesithupha, lapho ohlala khona lenamba zakho zocingo.

Odokotela labo mongikazi kulezi insuku sebehamba ndawo zonke kuhlanganisela lendawo ezisemakhayeni lapho okuthiwa akufikeki khona behamba khona ngale besiya hlolwa abantu lokubapha imithi.

Kuleqembu leli elenza ngokwama life sciences abantu laba bona bakhangele okwezempilakahle kwezinyamazana zonke lalokku okulinywayo kanye lezihlahla ezitholakalayo.

Ungahamba esibhedlela kumbe ekilinika kulama bhakani kumbe ama "poster" ayabe ebekiwe atshengisa ukuthi izandla zigezwa njani.

ababona ngezempilakahle zabantu sebeyenza abathiwona ngama evacuation plan okokuthi nxa isigaba sonaleso kumbe indawo yonaleyo ingawelwa luhlupho bayakwanisa ukuthi bebasuse bayebahlalisa kweyinye indawo

Uma uzithwele kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela uye bhalisa ukuze nxa usubeletha umntanakho odokotela labomongikazi bazabe bekhona bekunakekela wena kanye lomntanakho.

Kulebhakani leli elitshengisa ukuthi abantu mele begeze njani izandla zabo ngendlela eyiyo ibhakane leli lilama steps afika wona abeyinine lapho okutshengisa ukuthi nxa ugeza izandla ugeza njani

Izibhedlela zalezinsuku ziyabe ziyakhwe kuhle, zibekwe amawindi amanengi ukuthi umoya ungene kuhle njalo baleleyi abayithi yi parking space, ukuthi abalezimota zabo bayabuya bepake khonapho.

Ungahamba esibhedlela befike bethi bafuna ukukulalisa, bakulalisa embhedeni oyabe ule matress phezulu uyendlaliwe nge sheet eliyi blue njalo umbheda lowu ulama viri ukuthi bakwanise ukukuhambisa.

Kulezinsuku ezibhedlela sokugcwala njalo omama sokulesidingo sokuthi nxa befuna ukuhambisa abantwana babo esibhedlela bavukele ekuseni kakhulu ukuze bayebamba amalayini ayabe ekhonangale esbhedlela.

abantu abasebenza kuma labs lapho okulungiswa khona imithi esetshenziswa ukwelapha bayakhuthazwa ukuthi begeze izandla nxabesuka ekusebenzini yonaleyo mithi

Labo abasebenza ezibhedlela kumbe lapho okubanjwa khona imithi kumbe igazi labantu bayakhuthazwa ukuthi begqoke I protective clothing. Ama gloves lama mask ukuthi bengabambela imikhuhlane njalo bengabeki imikhuhlane kulezizinto abayabe bezibamba.

Kulegabha elihleli etafuleni emnyama igabha leli lona liyi brown lilephepha phandle elimhlophe njalo livaliwe ngesivalo esiyi-blue lilomuthi phakathi othiwa yi- dimethyl sulphoxide.

Kulezibhedlela kulezinsuku ezithatha abafuna ukufundelwa ukuba ngomongikazi kumbe odokotela njalo nxa ufuna ukufundela ukuba ngumongikazi sungahambe nje uyebhalisa ibizo lakho uhle uqale

Lapha kutshengiswa abantu ababili abayabe bezosixwayisa ngemikhuhlane etholakala ngalezinsuku lokuthi singayivikela kanjani.

Abantu bezempilakahle bathi bona bayabuya emakhaya ukuzolapha abantu bewayenza amasejari. Bathi bona abafuni kutshiya muntu, njalo wonk' umuntu ogulayo mele' ebekhona ngeTshuzideyi mhlaka 25 ngo 1.

Kulemkhuhlane othiwa wona yi diabetes bangelwa yikuwwnda kwetshukrla emzimbeni .Ubona njani ukuthi sulawo? Ubona ngokufuna ukunatha amanzi amanengi .Ukufuna ukulokhe ugijima usiye zlswmbuziji lokungaboni kahle .

Omama, kumbe abazali abalabantwana bayakhuthazwa ukuthi bebise abantwana babo ezibhedlela beyenzwe okuthiwa yi imunayizeshini. Imunayizeshini leyi iqakathekile ngoba abantwana abancane babanjwa yimkhuhlane etshiyeneyo. Njalo iyavimba leyo imunayizeshini imikhuhlane leyi.

Kulezinye izibhedlela lapho ama ward abo ayabe elemibheda eyisithupha kumbe elitshumi phakathi. Imbheda iyabe ihlukaniswe ngamakhetheni nje owokuthi ukuze ungaboni umuntu ongangale kombheda kuyabe kule khetheni elinye.

Kuleqembu labantu okuthiwa yiworld vision, abantu laba banceda ngokupha imali kulaba abengenelisiyo ukuthi bebe lempilakahle ezibhedlela laseskolweni.

Ung ungagulelwa ngumuntu usendlini khathesi ungatshaywa likhanda. Fonela abantu besibhedlela bayabuya bezomthatha ngabayithi yona yi ambulensi bemgijimise esibhedlela ayolatshwa iskhathi sisakhona.

Izibhedlela lamaklinika alezinsuku , abayekahle kakhulu , kuyabe kule lawn so , eluhlaza tshoko imiduli yabo ipendiwe iyabe ipendiwe kamnandi ibukeka kuhle ,njalo kuyabe kulama pavement okuthi abantu behambe kuhle

Kulezi insuku imikhuhlane ingcwele njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi behambe kuma kiliniki wabo ukuthi beyehlolwa bebone ukuthi akukho yini okuphambanisekileyo emzimbeni yabo

Omama abala bantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana babo ezibhedlela lakuma kliniki ukuthi beyephiwa esiyithiyi immunisation evimbela imikhuhlane.

Odokotela labomongikazi ezibhedlela abayabe besenza ama oparetion sebeqgoka impahla eziluhlaza ezithiwa ngama stribes njalo amalembu abawe. ndlalayo ematafuleni lapho abasebenzela khona aluhlaza lawo

Kulezi insuku kulemitshina le esetshenziswayo okuthiwa khona ngama CT Scan. Imitshina leyi isetshenziswa ukuhlola abagula ngengqondo ukuthi bebonakale ukuthi yikwiyini okuphamba nisekileyo engqondweni.

Odokotela labomongikazi balokuhamba bebhoda endaweni ezitshiyeneyo betesta abantu imkhuhlane enjengabo high blood pressure bebasizisa ukuthi besizakale kanjani.

Kulabantu abahlupheka ngama skini khondishinzi. Omunye uyabe enwaya kokuphela emzimbeni, omunye uyaphuma amaqhubu, omunye uyavuvuka umzimba. Kulemithi encedayo khonalokho.

Kulemitshina esisetshenziswa ngodokotela kulezi insuku esetshenziswa ukubona ukuthi umuntu ulomkhuhlane wegazi yini kumbe akalawo.

Kulabo abasebenza kwezempilakahle kumbe labo abasebenza ukulungisa imithi esetshenziswa ngabodokotela bezibhedela labemakilinika bayakhuthazwa ukuthi bananzelele bageze izandla zabo.

Izibhedlela zalezinsuku seziphucukile okwebanga elingaphezulu kakhulu. Sebelendawo lapho okuhlolwa khona igazi labantu lalapho okulungiswa khona imithi yonke esetshenziswayo.

Kulemitshina esetshenziswayo kulezi insuku. Ukulungisa imithi esetshenziswa ngodokotela labomongikazi ezibhedlela, njalo imithi leyi iyabona njalo ukuthi umuntu ubulawa yikuyini.

lapha kutshengiswa umntwana olaliswe embhedeni ngonesi labodokotela esibhedlela olatshwayo ngani ufuna ukuhlatshwa ngama njekitshini

Kulabo abasebenza kuma lab, lapho okulungiswa khona imithi kumbe lapho okuthathwa khona igazi labantu ukuthi lihlolwe ukuthi linjani, bagqoka izembatho ezimhlophe kumbe eziyiblue ezivala umzimba wonke ukuthi bengabambi umkhuhlane.

Amathulisi asetshenziswa ngodokotela labomongikazi ezibhedlela. Ayabe ehleliwe eqondisiwe ngedlela ehlanzekileyo. Lawa asetshenziswa ukuncedisa abagulayo.

Kulezinsuku ezibhedlela sebesebenzisa imitshina ukumonitha ukuthi isigulane sesinjani. Imitshina leyi iyabe itshengisa ukuthi igazi lakho selingaphi lokuthi inhliziyo yakho itshaya kahle yini.

Kulomtshina lowu osetshenziswa ezibhedlela ngodokotela. Umtshina lowu usetshenziswa ukusekela abantu abayenza iphysio therapy yokuthi benelise ukuhamba. Umtshina lowu ulensimbi eziyitwo emaceleni eziyabe zisekela leyinye eyodwa phakathi.

Ukutshaywa likhanda umuntu ezibuza ukuthi ngizithwele kumbe kangizithwalanga akuphele. Kulabathenga ama pregnancy test athengisayo kumafamasi lakumaklinika, abonisayo ukuthi umuntu uzithwele kumbe kazithwalanga.

Odokotela labo obakuthiwa khona ngamadentist abelapha amazinyo nxa umuntu elohlupho lwamazinyo basebenzisa imitshina yabo etshiyatshiyeneyo lapho abayabesenzisa ukwelapha amazinyo.

Kulezinsuku kulemitshina eminengi ehlukeneyo esetshenziswa ngodokotela labomongikazi ezibhedlela ukuhlola lokwelapha abantu abagulayo.

Odokotela kulezinto abazisebenzisayo nxa besenza okuthiwa ngama operation lapho bayabe behlinza umuntu belungisa okuphambanisekileyo kumbe bekhipha okuhluphayo

Kulezinsuku izibhedlela ikakhulu izibhedlela lezi zinkulu sebesebenzisa imitshina emikhulu sibili ukwelapha ukwenzela ukuthi imisebenzi yabo njengabo dokotela labo mongikazi ibe lula

Kumithi yakhathesi kulalowu okuthiwa yi Strepsils, umuthi lowu usetshenziswa ngabantu abashotelwa yi Vitamin C emzimbeni yabo abangakabi lemikhuhlane ebangelwa yikuswelakala kwe Vitamin C emzimbeni yabo

Kulomuthi lo walezinsuku okuthiwa nguRolithina , umuthi lowu kuyanceda kakhulu ikakhulu kulabo abaye bezizwa bephela amandla emzimbeni ,bayawuthatha bewunathe ukuze ubancedise.

Kulomunye umuthi okuthiwa yi skin natural cream oweqembu leli elithiwa yi Vensia. Umuthi lo uyanceda kulabo abazwa belunyelwa emzimbeni . Isetshenziswa ukuthi bengalunyelwa.

Imithi elungiswayo eyakhathesi ethengiswa kumaPharmacy. Imithi leyi ilungiswa ithathelwa emithini yesintu. Kutsho basebenzisa imithi yesintu ukuthi balungise imithi yakhathesi.

Kulezi insuku abantu bayakhuthazwa ukuthi begeze kahle begcobe lamafutha emzimbeni ahambelana lemizimba yabo. Akhona amafutha alungiswayo ayenza ukuthi abantu bebukeke bebebahle.

Kulamaphilisi alezinsuku okuthiwa yi albendazole, amaphilisi. lawa asentshenziswa kakhulu ukukhipha amawemusi esiswini. Nxa umuntu elamawemusi esiswini uyawelapha lumuthi.

Kulabo abahlupheka ngamehlo abo okokuthi ayabe ekhala kumbe ebuhlungu kumbe bezwa elunyelwa kulomuthi lowu othwa yiNaphicon eye drop, ungabeka umuthi lowu uthontisele emehlweni akho, uyabangcono.

Kulalabo abahlupheka ngokuthi imizimba yabo ikakhulu ebusweni babo kuba lamatshathatshatha amnyama, lawo matshatha ayande ukuba buhlungu kwesinye isikhathi. Kulemithi yakhathesi evimbela ukuthi lokho kwenzakale

Kulomunye njalo umuthi okuthiwa yiclaritin, umuthi lowu usebenza ebantwini abalama alejizi, nxa bedle izinto ezinga hambe lani lemizimba yabo. ubuya usebhokisini eliyibhulu.

Kuleqembu labantu abasebenzisa ibizo elithi Lona yi ProActive. Abantu laba balungisa amafutha esiwagcobayo. Kulamanye okuthiwa yiBlemish control body cream ayenza ukuthi nxa ulamachatha angazwisisekiyo emzimbeni aphele.

Imithi yalezinsuku etholakala kumafamasi ebuya ngendlela ezitshiyeneyo. Kulawabathi ngamaphilisi anathwayo. Besekusiba lama injection okuthi ayahlatshwa.

Kulomuthi othiwa yi Difflam onceda abantu abale sore throat okuthi uyawu sprayer, uyabe usebhokisini elimhlophe eliyabe libhaliwe ngokubomvu phandle ukuthi usetshenziswa njani lokuthi uthathwa njani

Kulomuthi lowo owakhathesi okuthiwa wona yiSheabutter, umuthi lowo usebenza into ezinengi ukwelapha umzimba njalo ubuya usegambeni elimhlophe eliyabe lilesivalo esiluhlaza.

Umuthi otshengiswe lapha uthiwa yi Razene. Usetshenziswa nxa wawuhanjwe yinto engahambelani lomzimba wakho usuzizwa usulunyelwa. Uyawugcoba ukuze uzwe usuphila kahle.

Ebantwini abahlupheka ngokubona kumbe abahlupheka ngamehlo abo esibabuhlungu kulemithi elungiswayo eyakhathesi ethiwa yona ngama "eye globe" , lawo asetshenziswa ukubeka emehlweni.

Kulezinsuku kulemithi elungiselwe kukakhulu abantwana kuyabe kulungiselwe ukuthi ngowontwana kuphela njalo umntwana engagula ungathenga umuthi leyi eyabantwana, abantwanaumntwana bayasila

Lapha kutsengiswa imithi yakhathesi lowo otshengiswe lapha kuthowa yi Rantakhi siraphu usetshenziswa ukwelapha abahlupheka ngezisu okuthiwa khona ngama asidi, iyayehlisa ama asidi wonalawa

Kulezinsuku kulemithi eyakhathesi ethokala ezibhedlela lakumafamasi lakumakilinika imithi leyi inceda ukuthi abagulayo basile.

Kulezinsuku kulemithi yakhathesi esetshenziswa nxa abantu bevela ezambuzini ukuthi ihlanzeke izambuzi zingabe lezinto ezibangela imikhuhlane

Kulezi nsuku azibhedlela lasemakliniki kuyagcwala ngakho nje abantu bayavukela ekuseni bafike beyehlala belayinile belinde ukuthi bebonwe ngodokotela.

Kulemikhuhlane yengqondo etshiyeneyo ebizwa kuthiwa yi"depression" leyinye okuthiwa yi"anxiety" .Abantu abahlupheka ngemikhuhlane leyo lingahlali endlini, hambanini liyethola usizo lithole umuntu owokukhuluma laye.

Kukhona abezempilakahle asebehamba befundisa abantwana asebekhulile. labo bantwana kuthiwa zintombi lamajaha.

Kuleqembu labantu leli abakhanyayo ndawonye besithi khonakhona ibizo lomhlangano wabo yi national anti microbial resistance conference. I conference leyi bayabe befundisa njalo bekhuthaza bantu ukuthi bathathe imvuzo kathesi.

Kuleqembu labantu laba iorganization okuthiwa yi UNICEF. Iunicef leyi inceda abantwana abangela zikwaniselo zokuthi befunde, lalabo abangela zikwaniselo zokuthi bebelempilakahle.

Amaqembu lawa abona ngezempilakahle yabantwana labesifazana asehlala phansi ebonisana kuthi yikuphi okunye avbangakwenza ukuthi benze impilakahle yalababantu ibengcono.

Kuleqembu labantu okuthiwa lona yiPaediatric association bayabe besenza ngokwempilakahle zabantwana abancane.

Kulezinsuku kulabo dokotela abathiwa bona ngababantwana abathiwa ngama pediatricians ababona ngempilakahke yabantwana abancane.

Abantu abalabantwana bayakhuthazwa ukuthi bebhalise abantwana babo bethole okuthiwa yi"immunisation" ebavikela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane yabantwana ngalezi insuku

Akwenzi ukuthi uthi ungena ekamelweni elilodokotela lombheda wesigulane lemitshina esetshenziswa ukulapha isigulane uthole kulewashing bhasikithi khonapho leradio yasendlini kukhanya ukuthi vele liyabe lingahlelekanga

UDokotela uyabe ehlola umuntu olele embhedeni esibhedlela, encediswa ngumongikazi oyabe onguye ebambe abayithi Yi tablet. Ebonisa udokotela ukuthi phakathi komzimba kunjani.

Omongikazi sebesebenzisa ikhomputha ikhomputha le iyabe ile khibhothi lemonitha njalo bayebebeyisebenzisa ukubhala ama dithelizi ezigulalene lokuthi bengancedakala sikhathi bani

Abantu abayakhuthazwa ukuthi behambe kubo dokotela bemazweni beyelungiswa amazinyo abo lokukhangelwa ukuthi amazinyo abo akala mkhuhlane nah belatshwe njalo

Imithi kuma phamarcy iyabe ihlelwe emashelufini lapha okuyabe kulethemba labantu ukuthi bazayelatshwa babengcono lapha okuqala khona impilo yabantu.

Kuma pharmacy kulezi insuku suku sebethengisa uchago lwabantwana abancane le porridge labantwana abancane lokhu kuyabe kuhlukana ngokuthi umntwanakho mncane okungakanani kuhambelane lokuthi uzathenga uchago lomntwana onganani.

Amafamasi kulezinsuku bapakitsha imithi yabo ngendlela ehlelekileyo, ekhanyayo njalo ukuthi nxa ungangena ufuna ukuthenga uyahle ubone ihleliwe ikhanya kuhle.

Ama pharmacy alezinsuku awahluphi ukuthola ngoba bayabe bebhalile phandle amabhakani ebizo lepharmacy yakhona lokuthi bona banceda abantu ngani lokuthi bathatha abantu ngeskhathi siphi

Abemafamasi bayakhuthazwa ukuthi lapho abafakela khona imithi yabo bulutho ithengiswe kuhlale kubukeke kahle benze amarenoveshini ngoba akuchazi ukuthenga umuthi endaweni engabukeki kahle

Kulomuthi lowo othengiswayo otholakala kuma pharmacy . Umuthi lowo uyabe ubhalwe Crestor njalo umuthi lowo ubuya usebhokisini elimhlophe elilamanye amabala njalo ubhaliwe ukuthi uthathwa njani.

Kulezinsuku endaweni okuthiwa yiRwanda kulamaCompaign ezempilakahle ayenzakala kanyekanye lapho bantu befundiswa ngokuthi beziphathe kahle lokuthi bephile kahle.

Omongikazi labodokotela balalokhu abakwenzayo okuthiwa ngama khampeyinzi. Lapho abahamba bexwayisa, befundisa abantu ukuthi bengaziphatha kahle njani lokuthi bebe lempilakahle njani, ukuvimbela imikhuhlane.

Kulomkhuhlane othiwa wona yi HIV. Abantu abanengi babalawo kodwa bengabi lolwazi lokuthi balawo lokuthi bengancedakala njani .Omongikazi labodokotela bayakhuthaza ukuthi abantu behlolwe.

Odokotela, labomongikazi sebeyenza okuthiwa ngama khampeni. Lapha abayabe behamba bebhoda beyazisa abantu besigaba mhlaba wonke ngemikhuhlane lokuthi ingavimbeka njani.

Abezempikahle bahamba bebhoda endaweni ezinengi ezitshiyeneyo behambe befundisa abantu ngokuthi umkhuhlane lo okuthiwa yiHiV ukuthi ungabangelwa yini lokukthi abasebelawo bengancedekala njani.

Abantu laba abayenza okuthiwa ngama campaigns kwezempilakahle bayabuya befake amatent abo lamatafula abo begqoke izembatho zabo ezimhlophe bengceda abant bebabuza ngokuthi bengagcedakala njani

Kulezinsuku abantu sebesenza amakhampeni lapho abayabe behamba besazisa abantu ukuthi imikhuhlane ivimbelwa kanjani lokuthi nxa umuntu elomkhuhlane uncedakala kanjani

Omama abazithweleyo abakhangeleka ukuthi sebengabeletha bebelabantwana bayakhuthazwa ukuthi beziphathe kahle.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo behambe kubodokotela ukuyohlolwa abantwana ababathweleyo. Kumele bahlolwe ukuthi konke kumi kahle yini ukwenzela ukuthi uma kukhona okungalunganga behle bathole usizo.

Kulabo abazithweleyo kumbe labo abakhangelela abantwana liyakhuthazwa ukuthi lihambe emaclinic lihambe kubodokotela bayeliyenza okuthiwa yiultra sound lescan esokubona ukuthi umntwana oseswini konke kuright yini.

Kulabantu abahluphekayo ngenzalo ikakhulu omama. Kulabantu abancedayo ukuthi nxa uhlupheka ngenzalo uhambe kibo uyebuza bayekufundisa lokukuchasisela ukuthi ungayenza kanjani.

kubomama abazitheleyo lingahlali ezindlini lingakwazi ukuthi umntwana osesiswini uphile kahle yini kumbe kulento ehluphayo hambanini liyoyenza okuthiwa yi ultra sound esibhedlela

Kulento esetshenziswayo ukubona ukuthi umuntu uzithwele kumbe kazithwalanga into leyi iyabe inde, imhlophe ilalapho okutshengisa khona amabala nxa kungaphuma amabala amabili kutsho uyabuzithwele uyabe ungazithwalanga.

Kulezinsuku akuselasidingeko sokuhi udinge umuntu ozakuchasisela nxa ulombuzo, ngezompilakahle ngoba esibhedlela bayabe bebhalile kuma tshathi abo bechasisile ukuthi kuhamba njani.

Ngalezi nsuku kulokuthiwa ngama "campaign" lapho abantu abahamba khona befundisa omama kanye labobaba ngezempilakahle zabo.

Kulabo ababona kubanzimela ukuthi behambe beyohlolwa lowa mkhuhlane othiwa wona yiHIV.Kulama'test kit" athengiswayo kumakilinika owokuthi uyathatha uhambe uyezihlola wedwa usendlini.

Abantu abathanda ezomdlalo bakhuthazwa ukuthi bedle izithelo ukuthi behlale beqinile. Izithelo lezi sezingaba ngama bhanana, amagirephisi kumbe ama aphula.

Kulabo abathanda ezomdlalo, kuqakathekile ukuthi beyelule inyawo zabo lezandla zabo, umzimba wonke nje ukuthi bengalimali uma nxa sebedlala, beyenze leyinye okuthiwa yi meditheshini.

kulabo abathanda ezemidlalo beqeda khonapho belimale kulaleyi abayithi yi physiotherapy. Ungahamba khonangale bayabe bekwelula bekumasaja bebona ukuthi bakubisela lapho owawukhona ungakalimali.

Lapha kutshengiswa odokotela labomongikazi abalapha abantu abayabe bedlala imidlalo etshiyatshiyeneyo abayabe belimele.

Kuqakathekile ukuthi ungakadlali umdlalo wakho ofuna ukuwudlala uzelule amathambo uzelule lenyama ukuze nxa usudlala ungalimali kumbe ungaziwisi.

Kulabo abayenza ezomdlalo bayakhuthazwa kakhulu ukuthi begqoke esiwathi ngamaglovisi lawo avimbela izandla zabo leminwe yabo ukuthi bengalimali uma besemdlalweni yabo.

Kulezinsuku kulemitshina esetshenziswa ngoDokotela ukwelapha abantu indlebe njalo balemithi abayisebenzisayo eyokuthi ungayifaka endlebeni nxa ingcolile ihle ihlanzeke.

Kulabo abahlupheka ngemikhuhlane okuthiwa yi high blood pressure. Kulemitshina eyokuthi uyakwanisa ukuyithenga uhlale layo endlini une uzikhangelela wedwa endlini kulokuthi ube uhamba nsukuzonke kudokotela ukuyakhangelwa.

Lapha kutshengiswa into ezitholakala ewofisini kadokotela. Kulalokho okusetshenziswa ukuhlola izigulane ukuthi ebone ukuthi zibulawa yikwiyini. Kulezihlahla lezi azisebenzisayo ukuthi iwofisi yakhe ibethwe ngumoya inukelele kamnandi.

Imithi yesintu kulezinsuku sisetshenziswa ngabantu abanengi njalo yiyo esetshenziswayo ukwenza imithi yakathesi esiyibona emafamasi lakumakiliniki.

Kulesinye isihlahla ezisetshenziswayo emithini yesintu. Isihlahla lesi uma usikhangele sibukeka silogatsha olude, olubomvu lamahlamvu aluhlaza. Abanengi bayawusebenzisa lowo muthi.

Imithi yesintu sisetshenziswa endaweni ezinengi njalo labantu abanengi ukuvimbela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo lokunceda kumpilakahle yabantu.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo njalo ibuya ngezindlela ezitshiyeneyo iyabe ihlukene ilapha imikhuhlane ehlukeneyo

Lapha kutshengiswa izihlahla ezihlukeneyo okungabe kuyimithi yesintu esetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kumithi yesintu kulezinye izihlahla eziyabe zilamahlamvu aluhlaza. Phezu kwamahlamvu lawa aluhlaza kuyabe kulamanye amaluba amhlophe . Amaluba lawa abanye abantu bayawathatha bawachole bawasebenzise ukugcoba imzimba.

Imithi yesintu kakusimithi etholakala egangeni kuphela. Ezibuya ziluhlobo lwamahlamvu kumbe isihlahla. Okunye yizinto esizisebenzisa insuku lensuku. Okufaniswa lejinja ( ginger) kumbeni igalikhi. ( garlic).

Sokulabantu abanengi kulezinsuku abahamba befundisa abantu ngemithi yesintu ukuthi isetshenziswa njani njalo lokuthi nxa uyithola ungayithola ngaphi.

Izihlahla esihlangana nazo ekuhambeni kwethu , lasemizini yethu ezinye sazihlanyela silazo sekungabe kuyimithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu yona minengi kakhulu njalo ibuya ibukeka ngendlela ezitshiyeneyo kakhulu . Kuleyinye engani yisihlahla sibili eyabe imide, iyisihlahla sibili esikhulu ilamahlamvu amanca-ncane.

Kulomunye umuthi owesintu okuthiwa yona yi aloe vera umuthi lo uyahlanyelwa uphinde usetshenziswe ukwelapha into ezehlukeneyo lemikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi lo owesintu okuthiwa yi aloe Vera usebenza endaweni ezehlukekeneyo sekungaba yijeli yokuthi abantu bayagcoba sekungaba yikuthi abantu bayawunatha sungalungiswa njalo ube liphilisi lokuthi abantu bayanatha.

Kulomuthi okuthwa wona yiAlovera gelly kumbe alovera cream. Imithi leyi isetshenziswa ngabantu abahlupheka ngamaqhubu ebusweni babo kumbe ukubabomvu kumbe ukuvuvuka ebusweni.

Lapha kutshengisa imithi yesintu elama bizo ahlukeneyo njalo esebenza imisebenzi ohlukeneyo ekwelapheni imikhuhlane eyehlukeneyo

Kulemithi yesintu esiyisebenzisayo ukwelapha ebuhlungwini emzimbeni yethu ngenxa yemisebenzi esiyenzayo etshiya umzimba ubuhlungu.

Kulomuthi lowu owesintu othwa yi'ALOE VERA".I"aloe vera "leyi sisetshenziswa ukulungisa omunye umuthi othwa wona yi"Aloe berry nectar".Umuthi lowu ubuya usegabheni elimhlophe lilesivalo esibomvu.

Abantu kulezinsuku sebebona kungcono ukusebenzisa imithi yesintu. Njalo sebebona kungcono ukuthi beyihlanyele imizini yabo ukuthi behlale belayo.

Eyinye indlela yokuthatha umuthi wesintu yikuthi uthathe loba ngamahlamvu loba lugatsha lwesihlahla sakhona uthathe uchole chole chole chole chole ufake emanzini legabheni uhlalise okwesikhatshana ube usuzanatha.

Kulomuthi wesintu othwa wona yi hygrophilia auriculata french umuthi lowu ubuya uyisihlahla esibalamaluba ayi purple lokuncane phakathi okuyi yellow

Imithi yesintu itholakala kanengi egangeni lapho okuyabe kulezihlahla ezinengi ezelapha njalo imithi leyi yelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo.

Kulamahlamvu aluhlaza alezikhala phakathi asetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha. Abanye bayawathatha behambe lawo endlini beyexwathisa bewayenze ebengamanzi besebewanatha.

Kulamabhuku abhaliweyo kulezi insuku afundisa ngemithi yesintu njalo nxa ufuna ukubakwazi or ukufundela ukusebenzisa imithi yesintu sungathatha lawa mabhuku uwafunde.

Imithi yesintu ibuya ibukeka ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye iyabe ilamahlamvu aluhlaza. Eminye ilamahlamvu lawa angani abomvu. Amahlamvu kawa, akhona ukugaywa ayenzwe imithi le enathwayo.